Enju mpango ya kanyina, eshakaize amatagura aharubaju hariho akandi kaju nako kashakaize amategura kandi ezitiriire n'orugo rw'amatafaari, omu maisho gaayo harimu omuti muhango na tanka mpango y'amaizi

Eri n'eishomeero ritakahwire bakiriyo nibaryombeka amatafaari nigakireebeka aha rubaju hariho entanuuru y'amataafari kandi abashaija n'abakazi bariyo nibakata obundogo.

Abaana bashatu beemereire kandi omwe ariyo naarangiza omuri kameera kandi enyima yaabo hariyo emiba y'emingo ekomire

Enjuubu eri omumaizi aha mugongo gwaayo hatekamiremu ekinyonyi kyererize amapapa kiine amaraka maraingwa

Omukazi ajwaire gomesi ari omu musiri nabagara kabeegi kandi aine abaana be babiri.

Omushaija w'omugurusi ayemereire omu musiri akwitse ekigyega omu ngaro, ajwire enkofiira y'omwenda, enyima ye hariyo emiti miringwa

Zaatakiisi nyingi zeemereire, aha rubaju hariho emotoka ezindi hemereiremu abantu baingi kandi abandi beemereire aha rubaju beetwekyereire emitaka

Abaana babiri omwe ashutami nanywera amaizi aha kigyerikani kandi ondiijo eyemereire ajwaire burawuzi erikutukura

Emotoka eyemereire omukishaka abashaija bashatu bagyemereire aharubaju . Aharubaju rwayo haruho omuti muhango muraingwa kandi aharubaju haruho orushozi.

Esafiriya zitekire aha mahega zijumikiriine. Aharubaju rwazo hariho ebiti by'enku Kandi nizishohoza omwika mwingi.

Omushaija ayemereire aha mabaare naaranzya. Aha rubaju rwe hariho omuti muhango Kandi n'eshaaha zeihangwe.

Empundu emwe eri omu rangi erikwiragura, eshutami eyegamiire omukono eri omu binyansi by'erangi yaakinyatsi kandi n'eshaaha z'eihangwe

Esowaani egarami mpango eine amabara eriho obutunguru bushazire, enyaanya n'ekishenda kishazire.

Emotoka ishatu zemereire aharubaju rwe ngunto Kandi ziri ahansi y'ekiti kihango. Hariho ekyapa Kandi hariho n'emiti mingi ebyire aharubaju rw'enguto.

Orutookye ruriire harimu ebitookye bikiri bito kandi n'obwire bw'eihangwe.

Eseenene zitondwire, zishukire ahansi, ziri omu rangi eya kinyaatsi hamwe n'eya kitaka ni mbisi tizikarangire

Omukazi ari aha ka tapu ariyo naataha amaizi aha rubaju hariho ecupa erimu esabuuni ey'okunaaba omu ngaro.

Abashaija babiri bakurateine bariyo nibatambura nibataha omwihamba bahekyire ebishaho. Omwe ow'enyima ahekire enshaho ya kinekye ondiijo ow'omu maisho ahekyire enshaho eya bururu.

Ente emwe eriyo netamburira ah'itaaka ryomire eine erangi ibiri eya kitaka hamwe n'erikwera.

Enyonyi y'omunwa muraingwa etekami ahaiguru y'amaizi ejanjamwire amapapa, eri omu rangi erikwiragura n'erikwera

Enju ibiri zihikaine, emwe eshakaize amabaati ga gakuzire endijo eshakaize amabaati garikutukura. Omu maisho gaazo harimu emitumba kandi hariho na tanka ya maizi.

Enjubu ibiri mpango zemereire ahagati y'amaizi emwe etaire omunywa omu maizi kandi etekamiho ekinyoonyi aha mugongo.

Ebitemere bibiri hakwasizeho emwe ekwasize aha kibokisi aharubaju hariho ekangara n'aharubaju orundi hariho ekyibo ky'omufundikizo reero entaara ehanikire.

Omuntu ashutami ajwire silipa za bururu, n'empare erikwiragura, aha rubaju rwe hariho akadeeyo, aine entemere omu ngaro eriiho omwani

Ebiganza bibiri eby'omuntu ahagati yaabyo hariho entuuntu ezihaire n'embisi

Hariho ekyoma kya karimagyezi. Aha rubaju rwakyo orwa bumosho hariho egiraasi erimu amaizi na n'ekitabo hakwasizeho akacumu. Orubaju orundi orwa buryo hariho esiimu hamwe n'ekimuri kirikutukura.

Amaguru g'omushaija g'emereire omu binyaatsi kandi aha mutwe gw'ekigyere hakwatsizeho omupiira engaro neeretwa omushonda

Enyamaishwa ina ziri omu bunyaatsi bwomire, emwe eyinami neerya ezindi zeemereire

Oruguuto rw'eitaka niruraba ahagati y'ebibanja kandi omu maisho aho hariho ekibira, omu kibira harimu enju mpango eshakiize amabati garikutukura

Amaguru abiri g'abantu nigateera omupiira kandi bari omu kishaaha ky'itaaka kitarimu binyaatsi.

Emigongo ebiri eherereine ahansi yaayo hariyo amaju mingi kandi omu maisho g'amaju heemereziibwemu amaato

Enyamaishwa y'amaraka maraingwa eine amaguru maraingwa eyemereire omu binyantsi birikwenda kwoma kandi hangahari hariyo ezindi nyamaishwa hamwe na ekiti kiraingwa.

Omushaija eyemeriire aine esiimu omu ngaaro naagireebaho kandi ajwire eshati y'obunyarara

Hariho enju z'ebufuuha ishatu. Omu maisho gaazo harimu akaguuto karikuhika aha nju zoona. Embuga yaayo etemire kurungi.

Hariho ekibira kihango kirimu emiti ekuzire kandi hagahari hariho emigongo etari miringwa munonga

Entemere orukiise, obutami n'efunjo eriho ebipapura kandi aha mutwe gw'ebipapura hariho ebinyoobwa by'ebishushu.

Omwojo akwaitse enkoni ajwaire esaati erikutukura nempare erikwera Ari aha kibunu kyente ningashi aziri enyuma aha rubaju hariho ebishaka kandi ente zaine otucwamutwe otunyina otuto

Oru n'orurembo harimu amaju maingi gakanyina kandi hameziremu n'ebiti bingi enyuma yaarwo harimu ekibira kyemiti